Vari kuratidza kuti vapedza kutamba bhora. Pakati pesitedhiyamu. Vachiratidza kuti pange pasina vanhu. Mabhora akabatwa nevana maviri. Vari kuratidza kuti vana mudzidzisi wavo anovadzidzisa kutamba bhora. Musitedhiyamu makazara sora.